Ikibuga c'umupira w'amaboko kiriko kirakinamwo abana b'abigeme, inyuma y'ico kibuga hari ibiti vyinshi, kandi muri ico kibuga hari n'abandi bariko bararorera umukino w'abo bana b'abigeme.

Inyubakwa zigaragara nk'inzu zu bwiherero zifise imiryango itanu n'uwundi mu ryango utaboneka neza murizo nyubakwa haragaragaramwo amarangi yera nayasa n'ubururu kandi kuriyo miryango barashizeko ibihe hinjiramwo abakobwa canke abahungu.

Haragaragara imiryango ine y'ubw iherero imiryango ibiri bigaragara ko yinjiramwo abahungu indi imiryango ibiri yinjirako yinjiramwo abakobwa, kandi bicapo biraca fyeko imbere y'ubwo bwiherero hashasha amabuyi.

Ikibanza kirimwo utwatsi twinshi, tugaragara neza. Utwatsi twiza two gukiniramwo. Turimwo abantu bashika muri indwi, bariko barakina agapira. Umwe arafise agapira agomba kugaha mugenzi we. Imbere gatoya hari akayira karengana. Ubandanije hari ibiti vyinshi birebire. N'inyuma y'ivyo biti haragaragara inyubakwa zitandukanye.

Inyubakwa yafashwe amasanamu, hari imiryango ibiri, iyo miryango ibiri igaragara nk'ubwiherero. Muri ubwo bwiherero baranditseko hejuru ko ari ubwiherero bw'abagabo n'ubwiherero bw'abagore. Kandi ubwo bwiherero bufise amarangi yera, imiryango yubatswe mu.

Ikibanza kinini kirimwo inyubakwa nyinshi, izo nyubakwa ziragaragara ko harimwo amashuri. Imbere har'ikibuga kininiya co gukiniramwo, murico kibuga hariho ahar'utwatsi hariho nahahri utwatsi dutoyi nahandi ata vyatsi bihari. Imbere yaho hari idarapo ry'Uburundi rimanitse.

Haraboneka inyubakwa zibiri iyindi nyubakwa imwe ntiboneka na neza iri ibubamfu yindi nyubakwa itaboneka na neza iri ibumbafu kandi, imbere hagati na hagati Hari ikibanza kitagiramwo ivyatsi arico iyo modoka ihagazemwo, wigiwe imbere hari ibiti vyinshi n'amashamba menshi hari n'akazuba kariko karaka kataka cane.

Inyubakwa z'abanyeshure zigaragaramwo ikibanza bakiniramwo, ikibanza kirimwo utwatsi, ikibanza kirimwo udushurwe, biboneka ko n'imvura yari yaguye; inyuma hagaragara imisozi miremire harimwo n'amashamba ibiti bizitanye cane.

Hari inyubako andenda igigaragara kari amashure bigiramwo ifise amadirisha ane hagakurikira umuryango hagakurikira amadirisha ane hagasuba urundiyeumuryango hagakurikira amadirisha abiri habonekana akabara barakarengana n'abantu bachika muri batandatu bari impande y'iyo nyubako.

Haragara gara inyubakwa ndende za mashure , abanyeshure bigamwo muri izonyubakwa , harimwo imiryango imwe yuguruye iyindi yugaye , mbere yizo nyubakwa hari ikibuga kinini cane kirimwo abana bariko baratembera bamwe bambaye amasakoshi abandi ntayo bambaye ,ico kibuga harimwo uruhande rumwe rutarimwo utwatsi nurundi ruhande rurimwo utwatsi Kandi inyuma

Ikibanza kirimwo inyubako zigaragara nk'amashure, hari uruzitiro ruzizitiye, ruzitirishijwe ivyuma n'imbaho, hari ikibanza kigaragaramwo utwatsi dutoya, n'ikindi kibanza kitagaragaramwo utwatsi ,inyuma hari ibiti birebire cane ,hejuru mu kirere haragaragara ibicu.

Inyubakwa z'amashure zifise uruzitiro zubakishijwe n'ivyuma, nk'intsinga, imbere yayo mashure har'ibarabara ry'ikaburimbi, ayo mashure kandi afise urwijiriro rwuguruye, izo nyubakwa zifise n'amabati ashaje, hagaragaramwo n'ikirere kirimwo ibicu bikryi vyera.

Imbere hagaragara ikibanza co kuvoma ibombo yo kuvomamwo amazi yubatse mubuhinga bwa kijambere imbere hari ikibanza kirimwo utwatsi n'ikindi kibanza atabwatsi burimwo hari n'igiti kirekire gifise amashami menshi cane n'i nyubakwa zigaragara nk'amashure hejuru haragaragara kandi n'ikirere gifise ibicu bikenya .

Ishure rigaragaramwo intebe risize isima itukura hagaragaramwo umunyeshure umwe kandi mubwinjiriro hagaragara ibitambara bisa n'urwatsi rubisi kandi iyo nyubakwa irafise amdirisha yuguruye ayo madirisha hapfo yaho hari impuzu abanyeshure bateretse munsi yayo madirisha .

Urupapuro ruriko amasaha yo guhera sambiri na mirongo ine n'itanu za mu gitondo gushika cumi n'imwe z'umugoroba. Hakaba hariho n'imisi igize izindwi, umusi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane n'uwagatanu vyanditse mu congereza.

Haboneka inyubako ndende yobatse mu buryo bwa kija mbere ifise amakoroni menshi bayashize amabara yera ifise amadirisha menshi bayifotoreye inyuma, kandi hari n'uruzitiro runtininya cane ruyizitiye inyuma y'ubwo ruzitura harutwatsi twinshi twirabura, kandi hejuru haragaragara ibicu vyinshi.

Ikibanza kirimwo intebe z'abanyeshure zo kwicaramwo ,ziri mw' ishure habonekamwo n' akantu ko gushiramwo imyamvu, bigaragara ko umuntu yayifotoye atayifotoye neza ,kuko amadirisha ntabonekana neza, kandi inyubakwa yubakishije n'amatafari ahiye.

Ikibanza kirimwo utwatsi dukeyi, harimwo n'igitutu, izuba ririko riraka, imbere yaho hari ibiti birebire, ibubamfu hari inyubakwa zigeretse, iburyo naho hari inzu z'amashure.

Inyubakwa egeretse kabiri irika amabara yera n'ayasa n'ubururu, wigiye imbere mu kibuga ciyonyubakwa hari abantu bagaragara nko ari ko baratambuka, wigiye imbere kandi hari imodoka zibiri ziri musi giti hagati mu kibuga cizo nyubakwa hari idarapo ry’igihugu c’uburundi rimanitse wigiwe imbere kandi hari inzu hari inyubakwa zibiri rimwe yirageretse indi ntigeritsi.

Inyubakwa ziboneka nk'amashure, harimwo inyubakwa igeretse, izo nyubakwa ni nyinshi, imbere hari ibiti, munsi yavyo hari imodoka, imbere Kandi hamanitse ibendera ry'igihugu c'u Burundi, hari n'ikibanza kigaragaramwo ata bwatsi burimwo, inyuma hari ibiti vyinshi no hejuru haboneka ko ikirere gifise ibicu bikeya.

Hari inyubakwa iriko amadirisha abiri, igaragara nk'uruzitiro, ariko haragaragara ko hari ho urundi ruhande rwo kw'injiriramwo, imbere yaho hari iyindi nyubakwa na yo nyene igaragar nk'uruzitiro, ifise ikintu gicafye nk'umuzingiri. Ariko inyuma ya ho hari ibiti n'amashamba.

Inyubakwa zitatu zisa nizubatse kumwe izo nyubakwa zitatu izisa niz usukaye kumwe, kandi i ruhande hari inyubakwa ibigaragara ko itarahera ifise n'uruzitiro rufise ubwinjiriro n'ikindi kibuga kinini yatakiri na kime kirimwo harabunekanmo n'abantu babiri bame rico kibuga.

Ikibanza kininiya gifise uruzitiro rurerure harimwo igiti kirekire gifise amashami menshi cane, haragaragara n'ubwinjiriro tutamenya iyo bwinjirira, inyuma hari inyubakwa nyinshi zigaragara nk'aho umenga n'amashure kandi hejuru haragaragara ko hari igicu ciza gifise ibicu vyera n'ibisa n'ubururu.

Ikibanza kigaragara mwo imodoka nyinshi cane muri zo modoka harimo nyinshi zigaragara nk'izishaje harimo nizigaragara nk'izizimvye zikimeze nkazishasha wiguwe imbere gato hari nyubakwa zigeretse ha mbavu hari nindi nyubakwa igeretse, kandi hari n'ibiti vyinshi birebire ubandanije gatoyi hari n'ikirere ciza gifza ico myiza.

inyubakwa zubatswe mu buryo bw'amashuri imbere hariho ahantu ho kwinjirira imbere hari ikibuga kitagira mwo ivyatsi kandi ku ruhande rw'ububapfu hari igiti kitabonekana neza inyuma yizo nyubakwa hariko imisozi itaboneka neza kandi hejuru ikirere kirimwo ibicu vyera bitagaragara nkaho mingi mvur igomba kugwa

Inyubakwa z'amashure zigaragara ko ari inyubakwa nyinshi cane buri zo nyubakwa harimwo akabanza akareka rega camwe abanyeshure bariko baratambuka imbere haragaragara amashuruye meza cane hari igiti kirekire gifise amashami maremare n'ibindi bitibira inyuma y'amashure.

Abantu bane bagaragara imbere y'inyubako, ifise ubwinjiriro n'idirisha ininyiya, iyo nyubako irafise ahasize amarang’iyirabura, kandi bahagaze ahantu hafise amakaro.

Inyubakwa zubatswe mu buryo bw'amashure. Hagati, imbere y'ayo mashure hagaragaramwo utwatsi duteye neza, amashurwe asa neza, inyuma y'ayo mashure haragaragaramwo ibiti birebire kandi hejuru hari ikirere ciza kitagiramwo ibicu vy'imvura.

Inyubakwa igaragara nk'inyubakwa y'ishure irimwe intebe z'ishure. Zicayemo abantu benshi batatu muri bo barahagaze iyo nyubakwa irimwe n'ikibaho co kwandika ko kiriki i mpapuro zera kandi inyuma y'abo bantu bicaye hari isakoshi kandi izo nyubakwa haragaragaramo n'amadirisha abiri.

Abanyeshure bari mw'ishure bigaragara ko bariko bariga, bicaye ku ntebe bambaye ama iniforume yera na yasa n'ubururu, harimwo umwe ahagaze, bamwe bafise impapuro, harimwo umwe aryamye, haraboneka n'idirisha rifise irido, iryo shure barimwo rigaragara ko risize amarangi yera.